Pallimentini ka niribi bɛ shɛb nyɛla paɣi ba ka shɛb mi nyɛ dab ba ka shɛb gobi chichina ka shɛbi mi ye silimiin nema zaŋ binyɛra n yɛ biniŋgoya ka shɛb niŋ nyepobirisi la shɛ mi bɛ niŋ nyɛ pobirisi

Bindorigu dibu duu puuni ka teebuya ni kuɣusi ʒɛya teebuya maa zuɣu kopu bihi tammi ka ka bjndira tamya duu maa sambanni ka tihi biɛni ni mori duu maa puuni furla yilimi ka taabo nima biɛni

kpukpaliti' waɣila n-saya ka paɣ' shɛba ʒi dari zaya bɛ puuni so yɛla liiga ka di zaɣ' piɛlli ka nyɛ bɔɣiwaɣila ka so mi ʒi vari paɣa so gba ʒila piɛɣu zaya ka lɔra maa puuni shɛli nyɛ zaɣ' piɛlli

Dabba m-be salimbɔɣili ni n-ɡbira bɛ puuni so yɛla liiɡa zaɣ' sabinli ka so ɡbubi tahili zaya so zaŋla shooviri ni o tooi tandi bɔɣa n-dɔya ka ko' biɛri be bɔɣa maa ni

Duri n kabi lu ka niribi. kana ti ʒa nimaani, bɛ shabi yela neen' ʒehi kashabi ye neen' sabila ka lɔɔri din kpuɣiri kuri tumda la ka diʒa nimaa ni ka di shaŋa ka tiŋ sa

laa n-zaya ka bindirigu be laa maa puuni bindirigu maa shɛli n-nyɛ gala gala maa nyɛla dibaayi ka paya gba be laa maa ni ka bɛ bɔɣibɔɣi li niŋ ka pilantein gba be laa maa puuni

Paɣi n zi nema ka dibe tahili ni, ka o lara o lahi gbubi neen' shaŋa, basket bila kadi be onuu puuni ka o nuu puuni liɣiri din nyɛ gbana ka. dibeni ka onyaaŋga tii beni.

niriba n be daani ka bi'ʒi piɛɣu chana ka piɛɣu maa puuni nɛma be ka bi'maa bɛli di loori kɔba ka piri namda bi'so gba be o nyaaŋa ka Kpabi bii n gbubi roba baagi sabinli dolo.

Niriba n zaya niriba maa puuni sheba ʒila kuɣusi zuɣu ka sheba mee za zuɣusaa bɛ.zaa bela tia gbinni tia maa nyɛla ti'gaŋ zani ka bɛ nyaanga duri biɛni ka ti'sheŋa biɛni paɣaba be bɛ puuni ka dabba biɛni ka bihi ka niŋkura biɛni

Niriba n tumdi tuma ka ye tuma maa nɛma ka tuma maa nɛma shɛŋa nyɛ zaɣ'buluu ka shɛŋa mi nyɛ zaɣ'ʒee bɛ pilila zupiliti ka bɛ shɛba kpa ninkpara so pirila nusuriti ka nusuriti maa nyɛ zaɣ'sabinli ka kuriti sansaya.

Paɣa ninkurili n vooti ka zaŋ niŋ vootin gbambilini ka do so za o nyaaŋa ka piri namda ka di nye namda ʒee ka so gba ʒe o nyaaŋa ka ye liiga ka di nyɛ liiga buluu ka Shɛbi ʒiya ka teebuya ʒe bɛ tooni.

niriba n zaya ka bɛ puuni so nyɛ paɣa ka kɔmpita diba ayi tam bɛ tooni ka do' so tiriti kɔmpita maa dabba maa so yela liiga ka di nyɛ zaɣ' sabinlli ka do' so mi ye liiga ka di nyɛ zaɣ' ʒee niriba asham gba zala bɛ nyaanga sa

bipuɣimbihi n-chana ka ʒiri gbambihi bɛ zuɣu ni ka dabba ayi tuhiri ba soli dabba maa puuni so yɛla liiga ka di nyɛ zaɣ' piɛlli ka dabba maa puuni so mi pili zipiligu ka bɛ doli pal' shɛli ka di waɣa ka loori be bɛ tooni sa kanna ka niriba pam za palli maa zuɣu

Bia n-doya o nyɛla bidib’bila ka nyɛ gbampiɛlli ka lara o dola tiŋgbani ka ye leega ka ye wari leega m-pa di zuɣu ka o nyaaŋa ka baasikɛti bila doya o domi ka lihiri bibihi diɛma ka gbubi di shɛli

Paɣiba n-zooi be shinkaafa puuni paɣiba maa puuni shɛba niŋla takayua niŋ bɛ zuɣu ni shinkaafa puu maa nyɛla din galisi laati poolinima waɣa za katiŋa sa.

Duu puuni ka kuɣusi zaya ka kuɣu maa zuɣu dufɛbihi pa m-paya ka bɛ niŋ ɡulaawɛsi ɡba zali duu maa mali takɔro ka mali santa teebuli ka santa teebuli maa zuɣu ka kɔpu tamya

Niriba n-zaya ka bɛ shɛba nyaɣi baajinima ka niriba maa shɛba gbibi kamaranima n-ŋmahiri fotonima ka so tam alepile maa sitepisi zuɣu ka niriba maa shɛba zaŋ binyɛra bɔbi bɛ zuɣiri ka di nyɛ zaɣ' piɛla. Alepile maa nyɛla zaɣ' piɛlli.

bihi n wari waa ka bihi maa so bɛ piri namda ka bankpalim maa piri namda sabla ka piri soksi nima ka di nyɛ zaɣa piɛla bihi maa so gbibila zuli ka zuli maa nyɛ zaɣa piɛlli bɛ yela liiga nima ka lahi gɔbi chinchina bɛ nyaaŋa ka tihi beni

Paɣiba m-be daa ni chana ka paɣiba ayi be nyaaŋga ka ʒiri ʒaha. Paɣa so ŋum be nyaaŋga maa yɛla liiga ka di nyɛ zaɣ' dozim ka paɣa so ŋum be tooni maa sa bi bi ʒiri tahali ka laati kur' waɣinli za bɛ tooni sa.

Daba n-tumdi tandi tuma ka bi puuni so gbibi tahipɔŋ ni shɔvili. Ka shɛba mi ʒe katiŋ sa ka so tabi o shee ʒeya ka pili zupilgu. Loori ʒe mi ka siminti kpalaŋsi gba doya.

niriba n ʒiya ka bɛ shabi niŋ nyɛpɔbri ka baaji nim tamtam tabi zuɣu ka paɣ'so ʒiya ka zaŋ o nuu n pa baaji nim maa shɛŋa zuɣu shabi gba zala katiŋ sa ka gbubi fone nima ka basketi nim zenzeya.

Tɛɛku n doya ka niriba zi tɛɛku maa gbuni n wori waa ni shɛba yɛla paɣaba ka shɛba mi yɛ dabiba bonli gba bɛla bi puuni ka so jinjam mŋa bila ka di yɛ zaɣi piɛlli ka o yiɛ liiga ka di yɛ zaɣi dozim ka bi paɣaba maa pili zupiliti ka di yɛ zupili wɔɣila wɔɣila dobba mŋɛrila guŋgoŋ bihi.

Niriba n-ʒe paaki ni ka paɣ' so ŋme bolli bahi ka so za o nyaaŋa ka wuɣi o nuhi zuɣusaa so ɡba lan zala o nyaaŋ ka zaŋ foon ŋmaari o fɔto na ka do' so kuriya ka ɡba ŋmaari o fɔto

kuɣusi n ʒɛ duu puuni ka kuɣusi maa zuɣu dufɛ bihi paya dufɛya maa puuni shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka di shɛŋa mii nyɛ zaɣ tankpaɣu duu maa puuni foto nim tabimi ka fulaawaasi nim gba bɛ duu maa ni ka kabood ʒɛya ka niɛma bɛ kabood maa puuni ka teebuli ʒɛya ka gilaas tam teebuli maa zuɣu

Paɣa n ʒɛya ka so chinchini ɔ nyɔɣu tariga ɔ nuhi ni ka yeri beni. ɔni so chinchini shɛli maa ka ɔbɔb di bɔbga paɣisogba n ʒɛ ɔluɣilini maa, ka nyɛ gban piɛli ka kpa nin kpara ka do' so gba ʒɛ ɔ nyaaŋa .

Paɣa ninkurili n ʒia ka pili zipiligu ka binwala be piɛ'kara ni n ʒin gili o ka shɛŋa mii do' tiŋgbani Binwala maa shɛŋa n nyɛ alaafee ka shɛli nyɛ watamilo ka shɛli nyɛ moongu ka shɛli mii bɔdiɛ

Tiwala n-zooi dɔya di mini vegitabilisi. Di shɛŋa nyɛla wulijonima ka shɛŋa mi nyɛ kamantoosi m-pa kpalaŋa zuɣu ka shɛŋa nyɛ mana ka shɛŋa mi nyɛ alibalisanima ka shɛŋa nyɛ girin pɛpe ka dɔbba ʒia ka paɣiba gba ʒia.

Niriba m-be palli zuɣu ka bɛ shɛba guura ka shɛba mi zaya. Ban guuri maa so gbibila bɔɣusi ka paɣa so gba mi guura ka gbibi gaɣili o nuu ni ka pili zupiligu ka di nyɛ zaɣ' buluu. Bɛ nyɔla bini sɔŋ palli maa zuɣu ka di yiri nyɔhi.

Niriba nzoo ze saliŋ boɣali ni gbira ka kobeɣ doya gbambihi ze bisani kagbambihi maa puuni kobeɣ beni ninvuɣ'sheb binzeya maa sheb yela leega kadinye zaɣ' bului

loori n tam palli zuɣu chana ka niriba ayi gɔli loori maa niriba ayi maa puuni so nyɛla bibla ka so nyɛ bi'kurili ka bɛ puuni so la ka loori maa zuɣusaa jarikan bihi gɔli.

Bidibisi ayi n-zaya ka bɛ niriba ayi maa zaa gbubi malifa ka bidib' yino pili zipiligu ka bɛ niŋ suɣuli bɛ nyaaŋa ka mɔri be bɛ nyaaŋa ni duri.

Paɣa ni doo n zaya ka paɣa maa wari waa ka lara ka paɣa maa ye nɛma ka di limsi o nyɔɣu tariga ka o ʒi ŋmanbuɣubili o zuɣu ni ka doo maa ŋmeri gungɔŋ.

shitɔ' bila n-zaya ka nɛma be shitɔɣu maani ka paɣa so za shitɔɣu maa gbuni ka piri namda ka di zaɣ' piɛlli ka nyaɣi baaji bila sabilinli tihi benimi ka baaji bila yili tihi maa shɛli

Niriba n-zaya ka bɛshɛba nyɛ fukumsibuhibahi ka bɛ shɛba pili zupiliti ka bɛ shɛba mi bi pili zupiliti ka shɛba gba kpa ninkpara ka shɛba bi kpa ninkpara tihi zala katiŋa sa ka lora gba be nimaani do' so za katiŋa sa ka lara

niriba n-laɣim ʒi teebuli yini gbuni ka teebuli maa nyɛ din bari pam ka nɛma pam pa di zuɣu teebuli maa zuɣu nɛma shɛŋa nyɛla bukunima ka shɛŋa mi nyɛ kopunima ka so gba gbubi foon nʒia

Niɛma ka bi zaŋ niŋ pa loori ni ka di palli Niɛma maa puuni shɛŋa nyɛla gaɣi nima ka moto gba bɛ loori maa ni ka niraba pam du n ʒi ni loori maa zuɣu ka bi zaŋ niɛma shabi shabi ka so gba goli loori maa zuɣu polo

kuliga n-dɔya ka wabiri za kuliga maa gbuni wabiri maa zoomi ka bɛ puuni shɛba nyɛ zaɣ' kara ka shɛba mi nyɛ zaɣ' bihi bɛ ni za shɛli maa mɔri dɔmi ka tihi be bɛ nyaaŋga loori zaya ka niriba be loori maa puuni

niriba anahi n-ʒia niriba anahi maa paɣiba nyɛla niriba ayi ka dɔbba nyɛ niriba ayi ka teebuli za bɛ sunsuuni teebuli maa zuɣu bukunima pami ka kopunima tamya ka dɔbba maa puuni yino gbubi bkuku ka kpa ninkpara

Chinchina n-zooi paya ka chinchina maa nyɛ kala dabamdabam. Paɣiba zami ka paɣiba maa so ye nɛma ka di nyɛ kala dozim ka paɣa so ʒi bini ka di be kuriga bila ni.

paɣa gbaya ka jaŋbihi kana ti duri o paɣa maa yɛla liiga bɔɣi ŋmabihi ka di nyɛ zaɣ'ʒee ka o pammi o zabiri zaŋ bahi nyaaŋa ka mɔri do o nyaaŋa ka jansi maa shɛba pa taba zuɣu

Bibihi ni zaɣ' kura n-zaya ka zaɣ' kura maa so toogi taŋkpaɣu ka so gbibi loba baaji ka di nyɛ zaɣ' piɛlli ka tihi za bɛ nyaaŋga. Bibihi maa shɛba yɛla shikuru yunifɔmnima.

Niriba n zaya ka sooja bihi bɛ be puuni soojanima shɛba nyɛla paɣ'ba ka bɛ gbubi mi'waɣinli n voori taba dabba maa pam pilila zupiliti ka soojanima niriba ayi nyɛ dabba ka pili zupil'ʒehi ʒiya

Niriba m piɛ foolii ka gbibi gaɣa gaɣa maa sheŋa nyɛla zaɣa piɛla ka gaɣa maa sheŋa nyɛ zaɣa sabila ka bɛ toori kom ka tihi gba zaya ka bɛ sheba nyɛ gbampiɛla ka sheba mee nyɛ gbansabla so ʒimi ka so jinjiɛm ŋmaa ka loori za nimaani.

Niriba m-be daa ni. Niriba maa puuni shɛba yɛla wari nɛma ka bɛ puuni so su nusuriti ka nusuriti maa nyɛ zaɣ' ʒee. Bɛ zaŋla zahim niŋ baasikɛti bibihi ni ka di tam teebuli zuɣu.

niriba n ʒi zabiri malibu duu puuni ka anfooni nim tabi dikpuna zuɣu zabiri malibu anfooni nim n nyɛli ni zabiri din dryiri zabiri yiliya ka paɣ'bɛ maa so pa sariga.

Paɣibi n zoo be daani paɣibi maa sɔ kurimi ka taha za otooni ka otim. tahali maa puuni n piiri guli ka sɔ mi zi o tooni n lihirɔ paɣibi maa puuni sɔ kpabila biya katiŋsa ka bi tisuɣa zali ka tii zaya

kambonanima ʒiya ka bɛ tɔ tayuya zaɣ'kara bɛ zuɣusaa bɛ puuni shɛba sula chinichina ka di nyɛ zaɣ'piɛla ka shɛba ʒimi ka bi piri namda ka mi piri namda be nyaaŋa tihi bɛni ka bɛ ʒi tayuui gbuni

Paɣa n-ʒi dikpini gbinni un duɣira. O gbibi la cherigi o nuu ni ka tabili za o tooni. Tabili maa zuɣu suu pa la di zuɣu ka tahipɔŋ paya bi gbambila. Tabili maa lɔŋ ni ka kuriga shɛŋa bieni. Duɣu bil' nyɛla din tam kurifooti zuɣu.

Niribi anu m-beni ka niriba anahi zi kuɣisi zuɣu ka nivuɣ' yin zɛ zuɣusaa ka gbibi din sabiri o nuu ni ka bi puuni so kpa ninkpara ka zaŋ o nuu ti gbaagi o tiɛŋga.

Dabba n-za salimbɔɣili puuni ka patipati be dinni. Bɛ so kurimi n-zaŋ laa ni o tooi patipati maa ka so mi tooi patipati maa gbibi li ʒia ka so gba mi tooi n-gbibi niŋ o zaŋ ti so. Bɛ puuni so pilila zupiligu.

Lɔɔri n waɣa ʒaya ka niribi ʒɛ di gbuni, ka sagbana kuli piɛla, niribi maa puuni sɔ sɔ bibgila biya, ka kpa nin kpara, ka ninkpara maa nyɛ zaɣi sabinli. katiŋsa. duri n ʒɛ ka tiŋa,

paɣ'ba mini dabba n wari waa ka dabba maa ye liiga bɔɣi ŋmahi ka di nyɛ zaɣ'sabinli ka paɣ'ba maa pili zupila ka zupiliti maa nyɛ kɔbiri ka be nyaaŋa shɛba ʒiya ka kunkuna ʒi bɛ tooni

Niriba n-laɣim zaya n-diɛmdi diɛma ka bibihi ayi ɡba ʒe nimaani ka bɛ ʒi m-baɣi duu bɛ nyaaŋa tihi din ka vari ka di ʒɛya ka lɔra tam palli zuɣu

paɣa dabiya ka so chinchini nema o bɔbila bɔbiga ka ye nyingɔgorigu o nyaaŋa bɛ zaŋ kafuni bihi yili ka di mali difiran kalanima o gbula la bili o nuuni

Pirinsi nim ata n ʒeya ka pirinsi nim ayi nyɛ dabba ka zaɣi yini maa nyɛ paɣa ban nyɛ dabba maa pili la hɛlmat nima ka niriba za bɛ nyaaŋa ha yuuni ba ka tihi be bɛ nyaaŋa.

Paɣa ni doo n-ʒi duu puuni ka paɣa maa zaŋ baneejinima n-vulivuli o nuhi ka doo maa gba zaŋ baneejinima vuli o naba ka paɣa maa teegi o nuhi ka fulaawa za duu maa puuni ka kaapɛti gba yɛrigi do tiŋgbani.

duɣli duu n ʒeya ka kuriti kuɣusi ʒɛ duu maa puuni kuɣusi maa nyela di baa anahi ka pompi bila be duu maa ni koliba nima tamla zuɣsaa ka koliba nima maa kala nyɛ zaɣa vakahalu

Ni aayi mba chɛchɛ ʒiri di zuɣu ʒia ka ye liiga sabinli ka pili zupiligu ka niŋ o zabiri zaŋ bahina o tooni o pirila silipers o nyaaŋa niriba beni ka tia ʒi o nyaaŋa

Karinduu puuni ka niriba ʒiya bɛ pam nyɛla bibihi ka bɛ niriba ayi nyɛ zaɣ' kura sabuura be bɛ nyaaŋa ka bɛ sabi pa sabuura maa zuɣu teebuya zuɣu ka bɛ ʒiya ni kuɣusi

Niriba n-ʒia ka maikurosikɔpu za bɛ tooni ka shɛba gba be bɛ nyaaŋga paɣisaribihi ayi n-nyɛ ba ka so yuuni maikurosikɔpu maa puuni. Teebuli zuɣu ka bɛ ʒia ka nɛma pampa teebuli maa zuɣu.

Niriba pɛ fooli ʒiya niriba maa puuni shɛba nyɛla bihi ka shɛba nyɛ zaɣ'kura ka ʒiya zaya ka sɔŋ pa ʒiya maa zuɣu shɛba pirila namdanima ka shɛba mi piri namdanima bihi puuni so kpabila bia ka bi'so tab o shee ʒia

Bɛ mɛla nuhi ka nuu maa gbibi biriiji ka niriba pam be biriiji maa zuɣu chana ka bɛ shɛba gbibi takayua n-zaŋ li niŋ bɛ zuɣusaa. Shɛba pilila zupiliti ka bɛ puuni shɛba ye liiga ka di zaɣ' buluu ka shɛba mi gbibi foonnima.

Niraba n zooi ʒiya ka bi zaaha laɣim di diri ŋmani yinni ka ŋmani maa bara ka nyɛ silba bi puuni shabi nyɛla Bihi ka bi puuni shab nyɛ bikura bi ʒila soŋ zuɣu bi shab nyɛla bikura ka shaba nyɛ bibihi

Doo n bari moto palli zuɣu ka pili helment ka lo binwala pamoto maa zuɣu di nyaanga mini di tooni ka lora bɛ o nyaanga n dolo lora maa puuni so nyɛla zaɣ ʒiɛ

Dabba mini paɣaba n-laɣim zaya ka dabba maa so chinchina bɛ shee tarisi ka bɛ yɛ liiganima ka niŋ ningo koriti ka paɣaba maa gba niŋ ningo koriti ka bɛ nyaaŋa tihi bɛni

Dabba n laɣim ʒiya ka su'chinchini nɛma ka di gabi zaɣ'piɛla ni zaɣ'sabinli dabba maa nyɛla bɛ niriba anii ka gungona dibaanahi ʒi shɛba tooni ka bɛ ŋmɛri li.

Gbampiɛla n-zooi ʒi duu ka bɛ zaaha niŋ noosi makisinima bɛ shɛba nyɛla paɣiba ka shɛba mi nyɛ dabba shɛba lihirila tooni ka shɛba mi lihiri binshɛɣu bɛ ni gbubi bɛ nuu ni niriba ayi wuɣila bɛ nuhi zuɣusaa bɛ puuni yino nyɛla doo ka so mi nyɛ paɣa.

Bi bihi nzaya ka gbibi paɣa so nuu ni. Bi bihi maa gba gbibi la taba nuhi ni ka lara . Bi bihi maa so yɛla liiga ka di nyɛ zaɣa ʒee ka nachimbihi shɛba ʒe katiŋ sa ka taha ʒe ni maa ni

Bidibihi n be paakini. nmŋeri bɔlli bɛ puuni shabi yela liiga nima. ka shabi mi bɛ ye liiga nima kashabi piri namda muna n ŋmera, ka shabi piri waawa, ka shahini bi piri namda zaa, paaki maa nyaaŋa, tihi benimi.

niriba anu n-zaya niriba anahi maa puuni ʒimi ka ninvuɣ' yini maa zaya ka lihiri do' so ka o gbubi takara o nuu ni ka ŋun za zuɣusaa gbubi pɛn o nuu ni n-sabira ka lara

Du karili n ʒɛya ka daantali Kara gbubi du karili maa ka niriba pam be di puuni niriba maa shɛb zaŋla bɛ maŋa pa kuriti zuɣu ka shɛb mi kuli ʒɛya ka baajinima be basketi bihi ni